Gin ma aneno ngati oruko bongo ma cal tye ikome ka ongamo doge angama dano tye madwong en ongamo doge tye ka redo ki yom cwiny en aye gin ma an aneno

Aneno lagwa tye mucung oilo wiye malo kun tye ka kama tye olet yen bene tye ikine ka ma en ocung iye ni tye ka ma tye ngom ngom en ocung iye yen bene tye ingette aneno gin ma aneno

Aneno ot mo ma kiyubo madit nyime olokke ki gudi dano opong ki ingette ka waya mac wa ki pol mac tye ka nen madwong gin ma an aneno pikipiki ocung madwong ata woko bene i kanget ot enoni gudi tye ma tye lwala lwala kweyo kweyo